Amaadhi mu nnhandha nga gatambula, ghaligho emiti nh'ebilime bya kilagala ku nnhandha kunho, nh'ele eghala olengera emiti nh'ensiko.

Enho tuleinhi nga eri kutambula era nga eri kungila yaayo, tuleinhi dhino dhilumuka ku kika ekya ghangulu era nga dhikuba engombe ghaghulila nti eri kwidha, dhikozesebwa okutwala ebintu okuva eghala nhe'ghala.

Endhoki eri ku kimuli ekya kyenvu nga mundha kirugavu, endhoki dhino dhifuna omubisi okuva mu bimuli binho gwe dhilya era gwamba nhe ebimuli binho okula obulungi, einhuma eriyo nhe ndhikiza nhe ebimuli ebweru nho kakobe.

Ente inha dhiri mu maadhi dhili kunhwa maadhi, ente dhinho dha kisitaka nga ku nte enho eyo kubiri eriku obunhonhi busatu akandhi Kali ku mutwe, akandhi kwi bango, akandhi kundha.

Abavubi babili bali mu lyato ku nnhandha. Ogh'einhuma ali kuba nkasi, ogh'embeli agemye akatimba, ela nga ali kasuula mu nnhandha mu maadhi, asobole ofuna ebyenhanda.

Ensolo endhilugavu dhili kutambula. Eibili dhilinze mule yedhili kugya. Dhilina amayiga agegodamu. Mampi. Eibili dhili kuzaana, eli kuzaana nhi yinaayo. Kumbali kuliku ensiko nh'emiti. Kumbali enho maadhi.

Mmotoka dhili tambula ng'edhindhi nhi dhino dh'omuntu obuntu gyeyegulira, edhindhi dhi kamunye edhibaamu abantu abangi. Ghaligho ekizimbe ekiliku DTB, DTB eba bbanka. Nhi piki. Abantu bali kutambula.

Abaana abobulenzi nh'abobughala abasomi bali muyunhifoomu batyaime bulyomu alinha episo ye nheghuzi nga bali kutunga. Eghuzi dhinho dhebali kozesa kutunga batera tungamu bitambala abandhi ngoye dhenhe era nga bintu birungi inho omwaana bwabisoma bimuyamba okuba nhi kyeyekolera nga amaze.

Omwami ayambaire kooti ndheru nga kuliku ebigambo ebya bbululu nakantu munkoto nga kabbululu saidhi ere nga kaffeza mu mikono agemye eisimu kitegeza nti omwami ono musaw0

Kano katale nga batunda ebintu nga nhanha, nhanha enhenvu ghaliwo obuti obukuma omuliro bwa kisitaka ghaliwo kaloti ghaliwo amenvu ghaliwo n'omukyaala ye ali kumudaala gwe, watunda ghaliwo watermelon ghaliwo apple era kaliku ekitundubaali ghangulu

Omwami nga ayambeile saati mmyufu nhi ghansi empale nga yakitaka alinha koma kano kebakozesa okugema ebifanhanhi nga omuntu alighangulu okusinga bakakozesa kumiro era nga einhuma ghe eriyo amaadhi.

Emmotoka nga dhili ku luguudho dhili kutambula. Eliyo edhili kugya mule yabaayo edhili kwila enho. Aye nga kilaga nti amaadhi gagwiile, oluguudho lubolu. Kumbali kuliku ebipande, nhi kumbali ele kuliku amayumba.

Endhovu ya kisiitaka eyemeleire era erinha amayiga abiri, erindhi ighanvu erindhi limpi. Gheri ghaligho obusubi obukalu, enhuma yabayo emiti gya kiragala n'obusubi obukalu.

Abakyala nha baami nha baana basimbiza ebidhomolo byaibwe olunhilili okuba nga bafunha amaadhi ghanho ghebali, ghaligho akayumba kaliku nti amaadhi amalungi. Era eriyo nhumba ghaligho nonho ali situla ekitipa okuba nga ataamu amaadhi.

Gunho omukono ogugemye emwanhi Nga emwanhi dhino kuliku emyufu nga nnhevu kwa baku endhirugavu ndirugavu, kwa baku edha kacungwa nga dhiliku nhi kilagala era emwanhi dhino badhikozesa okukola ebintu ebye ndhaghulo.

Ebisolo nga bili bitaanu, eisatu dhilinze ghalala dhilina amatu amasadhamavu. Ela nga envili dha byo dha kisiitaka. Eyindhi eli kulya ghansi, eyindhi elinze mule ele. Dhili mu nsiko, obusubi nga bwa kisiitaka bukalu. Nh'ele eliyo emiti.

Enhumba ya kalinha nga yazimbibwa obutegula ghangulu nho bukola nga amabati, ghansi eriku amadhinisa gendhabilwamu nhe endhigii, kuliya geeti yayo enhumba enho ndhirugavu, ghaligho nhi pipa eya maadhi ya bbulaka nhi kuliya kuliku omuti gwa kilagala.

Abaana abato batyaime. Omughala alina envili mmyufu nh'endhilugavu. Agemye ekitabo alinze enho. Nhi bainhe ababili bali inhuma, oghundhi azila lugoye itale, balingiliile. Ghale ghaligho piki yebatailewo.

Omukyala agemye omwana nh'omwami einhuma ayemeleire nga ghaligho amaato ge basimbye ku mbali kwa maadhi. Ku maadhi kuliku omusaadha ali kuba enkasi ku lyato nga ali kwidha enho ku mbali ye bataire gale amaato agatali tambula, ku mbali ele eliyo amaato agandhi agatali tambula. tambula.

Endhuba nga kiraga nti eri kuvayo buve oba nga erikwirayo erese ekitangala kunhandha kumaadhi nhi ghangulu eriyo ekitangala.

Eirike lirugavu lityaime lye sigama. Lili munsiko era ghelili ghaligho emiti gya kilagala nha makolakola ge bisubi li tyaime.

Dhuuma nga ali mu layini nga ela ghansi itaka iyelele ghazila bisubi, gha kilagala ela abonheka bulungi. Kumbali enho kuliku eisubi nga lilimu olwa kilagala lutonho, nho lwa kaaki nh'olwa kitakataka.

Omwaami nga ayambaire enkofira endhirugavu, masiki ndheru, saati ya bbululu yataku nha kakoti kirugavu nhe empale ndhirugavu, yayambala gilavusi ndheru. Ayemereire mu mulyango, era onho nha salagho nti oingila oba bbe oba ofuluma akuma bilagiro nha bulungi bwa ekifoo ekyo.

Amaadhi gali kukulukutila mumwiiga nga kumbali nhi kumbali kuliku ensiko nh'emiti mulumu nh'amabaale amanhenhe gandhi mailugavu agandhi gakisitaka nga mumaadhi munho mubamu ebisolo ebyendhaghulo.

Endhuki nga eri kubuka mwibbanga eri kugya ku kimuli ekya kakobe nga endhuba eri kwaaka iilala egikibyemu era nga kilaga nti obwire bwa kakya.

Obumuli obwa bbululu nga buliku amakoola ga kilagala, ghaligho endhuki nga endhuki dhinho dhidha ku bimuli bino kufunha mudhenhenhe oguba mu bimuli. Ghaligho n'obuti bubili busazemu okuva ele...

Ekanisa nga bali gizimba, amabaati gayo ga bululu ela nga amatafaali ga kakyungwa. Abasaadha bali ghangulu ghano ku mu lyango bali kuzimba, baghaniike emiigo. Ghansi ghaligho amatafaali. Kumbali ele eliyo ennhumba edhindhi. Kuliku nh'omusalaba.

Omwana asutaime, agemye ku mupiira nga guli ghansi mu busubi. Ayambaile saatu y'emyalaala, emimmyufu, nh'emilugavu, nh'obweru. Ayendha kuzaana mupiira.

Ente ibiri nga dhili kulya eisubi dha kisitaka. Nga enho esoka omunhwa gwa yo kuliku ekyeru nhi ku bigere, dhili kulya eisubi era ente dhino nhe'bisolo ebikasinze okulundhibwa.

Omukono ogw'omwaana nga eriyo omukono ogw'omukulu agemye omwaana onho kubugalo nga akabonhero akokwendha, omwaana onho kiraga nti eriyo amusitwire.

Omughemba gwa bala giliku kokolo kya gwo guli mu langi emyufu nhi kyenvu era nga enho mmere eilibwa bantu einhuma gha gwo eriyo obusubi.

Eisimu nga lili kwaaka ghaligho aligemye nga agemye nhi bbairo endhirugavu emikonho agitaire ku meeza, kumbali ghaligho kompyuta ghale ghaligho opupapula bwe tukozesa okughandikaku nhi galubindi dha kathungwa edhimuyamba okubonha kyali kola.

Omwami nga ali ku pikipiki saidhi ere ghaligho eidhuka nga litundha ebintu ebye ndhaghulo era ghaligho omughala omusomi ataire akatambala akeru ku mutwe bali babiri byamba nhe yunifoomu dha bulu.

Elyato nga lili mu langi emyufu nhi bbululu, liliku ekilibwika mu magati lili kutambula era nga mulimu abantu, liliku bbendhera yensi yaifee Uganda lyabaku nhi jaketi edha kacungwa nhi kilagala.